Waa meesha lagu iibiyo hilibka kaluunka nin aya kalun haya oo gacanta ku haya oo goynaayo

Meel waxaa yaalo si jaayad waxaa kor saaran qadooyin cadaan ah sidoo kale waxaa yaalla xanjo mastic

Halkaan waxaa yaalo baaldi cadaan ah oo ay ku jiraan geed cagaaran

Meeshan waa roog waxaa yaalo macwiisyo caddaan ah mid waa fiirsantahay kuwa kale ayaa ag yaalo

Waxaa ii muuqda guri dhismo ku socda oo laga dhisayo dhagax al waax ayaa lagu celinayaasha mindada

Meshan waxaa ka baxaayo geedo cagaaran oo dhaa dheer

Meeshaan waa iskuul xaafaday arday waxay wataan dhar jaale ah waxaa dhex taagan macalin oo gacanta ku hayo

Meeshaan waa miis xasaran warqad ay ku jirto shuklaato isku ah oo midabkiisu yahay guduud

Waa miis waxaa saaran laba kabood oo ah kaba nin oo madow iyo caddaan ah

Halkaan waxaa ka muuqdo rag cunto cunaayo oo iska soo horjeeda miis guduudan ayey cuntada u saaran tahay

Miis miiskaas wuxuu yaalla meel hool ee waxaa ayaallo laba kursi oo waaweyn oo nooca fadhiga

Halkaan waxaa ka muuqdo jaakad midab buuni qafiif ah waxay taalaa dhulka oo mutuleel cadaan ahna waytaalaa

Waa meel dhismo ka socdo bal waxye fara badan oo lagu celinaayo saxiixaad koro midabkeedu yahay madow

Waxaa islaan meel fadhida oo wada tixraac darbe ka dambeeya waa hadaan

MEESHAAN WAXAA KA MUUQDO DABAQ AY DHISMIHIISA SOCOTO DHANKAAN KALANE DABAQ DHISAN OO ISAGANA IYO WADO BANAAN OO LAAMI AH IYO GEEDO

Meeshaan waa qol waxaa yaal fadhiidkiisu yahay madow daah madow ayaa ku dhagan darbiga

Meeshan waa bad waxaa ii muuqda niman taagan banaanka badda midabkeedu waa biyaha buluug guryo ayaa ka dambeeya

Kani waa caag boonbalo ah waxaa kujiro shaati iyo surwaal madow ah.

Halkaan waxaa fadhiyo niman dhalinyaro ah oo labo saf fadhiyo midabka dharka ay qabaan waa shaati cadaan mid kamid ah waxa uu qabaa shaati buluug miiskana waxaa u saaran buugaag

Waa sawir farshaxan ah waa afar nin oo weerar hoos yaalo oo ku tafaayo wax welasha waa buluug

Waa bambal midabkiisu yahay caddaan waxaa ku jiro kartiin yar oo dahab ah

Waa meel banaan ah waxaa maraya geel waxaa wada laba qof geedo cagaaran ayaa ka baxaayo oo dhaadheer

Meeshan waa iskool waxaa jira gabdhaha uu yeel waxay wataan dhar cadaan ah cashar ayey qorayaan

Meeshaan waxa ay muuqda laba gacan oo cillaan u marsan yahay cilaanka midabkiisu waa guduud waana gacan dumar

Halkan waa. Stadoum mogadishi waxa ka miqda ciyartoy ah degmada wada jir waxay watan dhar surwal madow cad albetaro wata fanand casan iyo bimo madow dhanka kale waxa ka muqda niman wata bume jalo oo ciyartoy kale ah

Halkaan waxaa ka muuqdo boonbale cadaan oo qoorta oga jirto katiin dahabi ah

Caagaan waxaa ku jirta katiinad dahab ah oo sil silad ah caaga waa madow hoosna waxaa kaloo yaal bah lihii yar yar kaa ka muuqdo.

Meeshaan waxaa yaalo seddex miis mid kamid waxuu leeyahay seddex qaanadood, dhulka waxaa yaalo kartoon yar oo ebar ah.

Meeshan waa qolkeeda leerar chy waxaa i muuqda sariiro laba ah oo is agyaalaan oo jawaaris aaran yihiin daahir cadaan

Meeshaan waxaa yaalo koob biyo cabitaan ah kujiro midabkiisu waa madow.

Meeshaan waa meel lugu gado dharka hidiyo dhaqanka waa dhiil iyo geel,

Waa guri villa ah midabkiisii haye cadaan waana guri cusub oo diyaarsan ka waa

Halkaan waxaa ka muuqda nin askari ah oo ah saddex xidig ay u saaran yihiin garbaha hoosana uu u saaran yahay xidig kaleeto oo shaar cadaan wato qalina gacanta ku haysta askari booliis ah.

Halkaan waxa laa laaban ku jira qamiis qurux badan waaye iyo caag kartoob ku dhex jira l.

Een halkaan waa mel xafiis cidna aysan joogin

Halkaan waxaa ka muuqdo saxan cad oo uu ku jiro baasto dhaadheer iyo fargeetada baastada lagu cuno iyo qudaar ah

Meeshaan xafiis yaawe waxaa yaala miisas miisaskaas waxaa dul saaran kumbuyuutaro madow ah xafiiska iyo qolka oo cadaan ah leerar ay ka shidan yihiin.

Halkaan waxaa ka muuqdo guri wayn oo cadaan waxaan ku jooraysan sawiro sida nin iyo rooti. Meeshaana waa meel foorno ah

Meeshaan waxaa weeyaan ka muuqdaan waxaa ka barfuuno waa wayn iyo bahashii meek abkii iyo gacmihii cidiyihii lagu saari lahaa arooska halka waxaa yaal uunsi yaal meedha uunsiga.

Waa tukan ama maqaayad waxaa ku dhagan boor cagaarana

Halkan waa miis cadaan ah waxaa saaran ubaxyo ay ku jiraan caadado cagaar guduud jaalle ah

Meeshaan waxaa yaalo ahayd midabkoodu yahay jaallo oo is dulsar saaran waana caagag la gadaayo oo guduud ah

Miiskaan waxaa saaran waa shaar shaar kaasoo si qurux badan u laalaaban wuxuu dul saaran yahay miis.

Meeshaan wax yaalo boor wax ku sawiran telefoon weyn waxaana ku dhex jira applicationo faro badan mobeelka shaashadiisa waa caddaan

Waxaa i muqda saddex nin waxa ay gacanta ku hayaan warqad caddaan ah waana sawir xasuus ah

Meshan waxa ka muqda gabar iyo cunug yar waxay sineysa caano nune gasac cano bore aj

Halkaan waxaa ka Muuqdo waa meel qol dariishad weeyaan arday badan ayaa ka muuqato iyo macalinkooda oo dhex taagan

Meeshan waa iskool waxaa jooga niman waaweyn waxa ay ku baranayaan casharo kuraas jaalal ayey ku fadhiyaan

Halkaan waxaa ka muuqdo buug cadaan iyo madaw ah dhexda waxaa ku sawiran nin taagan oo buur saaran

Halkaanw axaa waaye goob dalxiis oo badda agteed ah

Halkaan waxaa yaalo baasaboor iyo ticket diyaaradaha lagu raaco

Halkan waxaa saaran kabo midow ah waana kaba dumar waxa ay saaran yihiin mutuuleen cadaan ah

Waa nin khamiis madow qabo oo cimaamad madaxa ugu doorantahay oo ku fadhiya kursi madow ah door ayaa ka dambeeya

Waa niman oo taagan meel waxaa ku jira madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya boor ayaa ka dambeeya

Meeshaan waxa yaalo shaati oo jaakad yar kor ooga jirto oo qurux badan

Waxaa ii muuqda nin suud madow wata oo ku fadhiya kuraas jaalle ah kuraas kale ayaa ka dambe

Meeshan waa sawir xayeysiin waa maqaayad darbigeedu waa qaxwi waana maqaayad ay ku qoran tahay hidda soor

Halkaan waxaa weeyaan howl oo xaflad ah oo waxaa weeyaal fadhiyaan wiilal gabdho ku dhex jiraan laakiin ay u badan yihiin wiilasha.

Waa meel waddo laami ah waxaa marayo gaarayaal cadaan ah iyo bajaajyo leer ayaa ifaayo guduud ah

Waa meel banaan ah waxaa kuyaalla geeda cagaar laamihiisa dheer yihiin

Waa saxan cadaan waxaa ku jirta rooti waxaa saaran khudaar cagar ayaa korka saaran miisa iyo saaran yihiin

Waa guri midabkiisa yahay casaan

Halkaan waa meel maqayad ah niman ayaa joogo kuwana way taagan yihiin kuwana way fadhiyaan

Halkan waxa ka muqada afar qof mid u yahy ganacsade sanbus iyo bur kakac u sameyna iyo dad ka gancsanhy lacag sambuse. bure iyo kakac

Waa meel laami ah waxaa maraayo cagaf cagaf ah laamiga agtiisa taagan nin

Meeshan waa meel xeebad ah waxaa joogay dadka badan waxaa uga dhisan teendhooyin dad ayaa jiro

Waxaa yaalla kuraas midabkoodu yahay caddaan sidoo kale waxaa yaalla miis ma iska dusha waxaa ku fidsan marcadaani

Waanag miiscad gacmaha usaaran yihiin oo suud xiran io go cad biyo caafi baana hoyaalo

Meeshan waa carwo waxa iga muuqda dhar dumar oo meel saaran waana saakooyin buluug iyo cadan ah

Halkaan waxaa ka muuqdo wiilal dhalinyaro ah waxayna qabaan fanaanado guduud iyo madaw iskugu jiro waana wiilal banooni dheelo

Halkaan waa meel shabaq ah waxaa kujiro toon aad u badan oo wada cad

Halkaan waxaa ka muuqdo camerada lagu dhajiyo meelaha ganacsiga iyo guryaha

Waa meel carwo ah waxaa yaalla diray hal la iibinayo oo iska faala saaran

meeshaani halkaan waa goob ganacsi oo carwo ah ka muuqdo dharka ilmaha iyo bahlaha gaariga ilmaha oo aad u qurux badan.

Meeshaan waxaa saaran shaati cad miis buu dul saaran yahay oo laa laaban si qurxan ulaa laaban

Waa meel qol ah haya al kuraas iyo miisaas aada fara badan waana caddaan darbiyada waa cadays

Meeshaan waxaa yaalo caag caagaas waxaa ku jiro ubax moxoga ka wayn oo qurux badan oo cagaar ah dhanka kalane caag faaruq ah ayaa yaalo meeshane waa meel banaan ah

Halkaan waxaa saaran pizza miis saaran jab ayaana laga sii qaadanayaa

Halkaan waxaa fadhiyo nin masuul ah oo wato suud madow ah iyo shaata cadaan ah waxaana horyaala taleefanno

Meeshaan waa maqaayad midabkeedu waa diraallo banaankeeda waa puntland waana maqaayad aad qurux badan

Waa qol waxaa yeelay mid u ah darbiga waxaa ku dhaqan t v midafkiisu yahay madow darbigu waa qaxwi

Waa masaajid darbiga waxa ku dhaggan saacad daaraan oo guduud ah waxaa ii muuqdo darbiga qoraalku qoran

Meeshan oo meel maqaayad ah waxaa yaalla kuraas waxaa ka baxaya geeda cagaar oo aada u qurux badan dhulka waa matalo cadaan iyo roog cagaar ah

Halkaan waa guri dabaq ah waxaa horyaalla gaaray caddaan ah geeda cagaar ayaa ka baxay geeska

Halkaan waa qol dheer ayaa ka daaran waxaa ii muuqda fadhig midabkiisu yahay dahabi darbiga waddani

Meeshan waxaa ku yaal guri bile ah oo midabkiis yahay jaalo iyo caddaan waxa uu leeyahay meel daaqado ah

Waa saxan midabkiisa ay caddaan waxaa ku jira jib si bal banaani iyo basal

Waa makiinad lagu shiido cuntooyinka lagana karsado shaaxa waxaa ag yaalla weel ay ku jirto khudaar

Meshan waxaa taagan naago fara badan waxey wataan dhar cadaan ah

Waa qol waxaa ii muuqda fadhii midabkiis yah waana fadhi boqortooyo ah waana dahabi darbiga ka danbeeya waa cadaan

Meshan waa mel ganacsi ah saliida iyo kremka madax la marsado iyo waxyaabo badn ayaa saran

Waa boomba cadaan waxaa ku jira katiin qoorta la gaysto oo midabkiisu yahay dahabi

Meeshaan waa meel barxad eh banaan ah oo darbi ah darbiga waxaa yaalo meeshaas caag kuwa loo yaqaan labaa tan laha iyo midka yaroo saddex laha loo yaqaano meeshaane geedka qurux badan oo cagaar ayaa ku yaalo hoostiisana caag yar oo cagaar yaalo.

Waa bad waxaa dhex socda maraakiib aada u waaweyn oo midafkooda iyo guduud

Meeshaan waa school arday ayaa ku fadhiyaan kuraas oo wataan dhar caddaan macalin ayaa dhex taaganMeeshaan waa school arday ayaa ku fadhiyaan kuraas oo wataan dhar caddaan macalin ayaa dhex taagan

Waa xarun farmashi ah oo lagu iibiyo daawo waxaa ii muuqato daawo saaran miis

Waa meel banaan waxaad ii muuqdo burjiko lagu karinayo canjeero iyo weeraro oo banaanka yaala

Waa cagaf cagaf midafkeedu yahay jaalo nin ayaa saaran guriceel ka dambeeyo shabaab ayaa ka danbeeyo

Meeshaan kasocdo oo ciid taalo guri dhismo kasocdo dabaq oo dhisme ayaa ka dambeeya

Waa meel banaan iskuul gabdhaha ayaa socdaan wataan xijaabo jaalo ah oo fara badan

Waa meesha lagu sameeyo biyaha watarka waxaa ka shaqeynayo niman fara badan waxay wataan dhar gaduud ah

Waa barayfad oo caafimaad lagu barto nin ayaa taagan oo wiil ah taagan cashar qoraayo

Meeshan waxaa taagan hooyo iyo cunug waxaa ag yaalla masaajada lagu siiyo ilmaha caanaha

Meeshaan waa goob ganacsi waxaa yaalo qaadooyin ka kuwa shabaqa iyo kuwa caadiga ah iyo kuwa fargeeto yaasha

Halkaan waxaa ka muuqdo sadex oo banooni dheelayso sadexda wiil waxay qabaan fanaanado cagaar ah roogana waa cagaar

Waa marxad midabkeedu yahay cadaan waxaa ka dambeeya darbi cadaan ah meesha ay tahay waa caddaan

Waa masaajid waxaa yaala fog cagaar ah laba nin ayaa joogto mid wata qamiiska khamiis qaxwi

Meeshaan waa qol iskafaalooyin aad loo qurixyay sedex xabo carfiso ah

Maa masaajid wax fadhiya dad badan waxay aqrisanayan kitaabo

Waxaa fadhiya wiil waxa uu akhrisanayaa cashir

Waa sawir xayeysiis waana biizo midabkiisu yahay jaallo oo ku jira weel waa pizzahoot

Waxaa isku imaaday niman waana laami ciyaar ay ku qabanayaan waana askar boolis ah dhar buluug ay wataan iyo guduud ah

Waa meel dukaan waxaa lagu iibinayaa kabooyin niman oo fara badan oo meel saaran

Waxaa ii muuqda nin waxa uu wataa shati cagaar ah waxa uu rinayaa meel nimanka ayaa ka dambeeyay

Waxaa islaayaanna calanka calanka noociisa waa buluug

Meeshaan waxay tahay goobta oo adeega dooro xirmada ilaha an limited adeega moobile lada oo dhamays tiran

Waa meel laga dhisaayo guri waxaa maraya niman ayaa joogo oo dhisaya guriga waxay wataan weerar iyo badeello

Waa qol waxaa ka daaran dheer kor waxaa ku xiran muraaxad midabkeedii ay caddaan darbiga waa cadaan

Waa islaamo tagayaan harqaan waxa ay wataan dhar afka ayaa u xiran wejiga harqaanka midabkiisa waa cadaan

Meeshaan waxaa furan shati waana carwo shaatiga waxaa korka suraan shaati yar oo gaaban

Waa qol midabkiisu yahay caddaan la heer caddaan ayaa ka ifaayo albaabka uu furan yahay

Meshan waxaa taagan niman wata dharka Ciidanka gadashooda waxaa ka muuqda calamo

Waa nin iyo naag meel fadhiyaan oo gacanta ku haya dhagax waxaa ka dambeeyay geedo ciyaar cows ah

Waa meel waddo waxaa soo socda bajaaj midabkeedu yahay gaalo waxaa marayo geeska nin

Halkaan waxaa ka muuqdo kuraas jaalo ah iyo miisas guduudan miis walbo waxaa saaran saxan cad oo uu dulsaaran yahay moos maro guduudan oo saxan dul saaran miiskana waxaa saaran biyo caafi ah

Meeshan waxaa taagan saddex nin midowgato fanaanad cagaar ah labaan ay wataan dhar cadaan ah gacanta ayey wax ku haya

Waa wiilal waxa ay ciyaarayaan banooniga basketball-ka waxa ay wataan fanaanado gacmo gaab ah

Meshan waxaa yaalo sedax feero

Meeshan waxa yaalo miis miisku xasaran cunto bariis mara diyaarado

Waa guul haddaba oo dhismo ka socda oo laga sameynayo mataleelwaaxa ayaa lagu celinayaa niman ayaa dhisaayo oo jooga

Waa meel magaalo ah guryo ayaa ii muuqda iyo geedo farabadan oo is-dulsaaran waana sida

Waa meel banaan dhulka waacciid geesaha waxaa ugu yaalo guryo waxaa ii muuqdo geed tallaal ah oo cagaar ahcagaar ah

Halkaan waxaa joogo gabdho hijaabo wataan waxayna xiran yihiin koofiyado cadaan ah gabado ugu horayso waxay xiran tahay hijaab buluug xigeen iyo koofiyad cadaan ah

Waa miisa waxaa saaran jikin labo xabo ah oo ku jiro koob

Halkan waxaa ku yaal guri bilaa ah oo albaabadiisa furay yihiin waxa uu leeyahay daaqado

Heshaan amiir hool ah oo lagu shirayo waxaa joogaan dad aada u badan iskugu jiro dumar iyo rag waxaana ku fadhiyaan kuraas buluug gadiid ah

Meeshaan waxaa ka muuqda yar yar oo isku fara badan oo isku eeg waxaana ku qoranjiko kaa

Meeshaan waa dukaan waxaa lagu iibinayaa alaabta lagu isticmaalo guryaha iyo jagada oo wax lagu qarsado waana midiyaha shabaabka koobabka

Meeshaan wax yaalo shan baa kadood oo ah gaduud iyo cadaan jaallo waxayna ka kooban yihiin shan xabo kalaradooduna ay badanyihiin

Waa wiilal oo wataan shatiyo caddaan waxa ay joogeen iskuul kuras ayey ku fadhiyaan waana afr wiil

Meeshaan waa wadda laami ah waxaa ku yaala daba qaad u dheer iyo tukaamo kale niman ayaa maraayo

Dukaan Waxaa yaalo alaab fara badan sida shuma guduuda iyo mid madow ah

Kani waa jaajar loo yaqaano jaajarka midabkiisu waa caddaan madow galka waa caddaan qof ayaa gacanta

Meeshan waa xaafado waxaa ii muuqda masaajid midabkiisa haye cadaan minaaradiisa aada u dheertahay iyo geetalaal ah

Halkaan waxaa ka muuqdo qol ay ku jirto armaajo cadaan ah dhexda waxay ka tahay muraayad ay ka muuqato ubax guduudan

Waa boom bal midabkiisu yahay madow waxaa ku jira ka timideedkiisu yahay dahab iyo miis ayuu saaraya dhalo

Waxaa ii muuqda jaranjaro guri looga soo degayo oo mustaqbal ah yaal waax oo dhulka yaalla ah

Waa ku teel midabkiisa waa caddaan iyo madoow

Waxaa ii muuqda geel fara badan waxaa ka dambeeyay buuro dhaadheer qarax sii dhacayso

Meeshan waa laami waana suuq waxaa ku yaalla dukaamo leh ayaa ka ifaayo

Waxaa yaalla sariir wareeg ah waxaa saaran joodari waa sidoo kale korka saaran maragduud iyo madow isku jirta

Waa sawir farshaxan waa niman meel taagan oo far ku taagayo nin boorso wata

Meeshaan waa deked waxaa joogo markab aada u weyn oo midabkiisu yahay buluug raashin ayuu qaadayaa oo horayaa oo daabulaya guraya

Waa ka tiim midabkiisu yahay dahabi oo silsilad ah oo saaran meel is caddaan ah

Waa isku dugsi sare ah waxaa fadhiya gabdho waxa ay qaadanayaan casharo waxay wataan xijaaba cadeys ah qalimanaya cashar ku qorayaan

Waa meel maqaayad waxaa yaal kuraas iyo miisaastan ayaa fadhiyo dheer ayaa ka ifaayo dhulka waa roog cagaar

Meeshan ha iga muuqday qof gacanta ku hayo miro-geed lasoo qoray oo midabkoodu yahay madow

Waa meel walba waxaa xaqaya niman iyo naago waxa ay wataan badelo iyo sakaalo waana suuq

Meeshaan waxaa iga muuqda shaati surwaal midabkoodu yahay madow fannaanad weeyaan oo sulan darbi

Waa xafiiska saxaafadda niman waxaa horyaala koonta racdaan ah kuraas waxa ay ku fadhiyaan guduud jaalle isugu jirto

Waa meel waddo laami ah qashin ayaa daadsan waxaa guraya cagaf cagaf jaalle ah moote ayaa mareysa nin wata

Waa islaan oo wadato dharcadaan ah oo ku fadhido kursi madow waana xafiis meesha

Waa masaajid waxaa joogo dad fara badan oo niman ah waxay wataan qamisa cimaamado guduud ah

Waa qol waxaa yaalla sariir waxaa saaran madow ah sariirta iyo daaha waa isku midig waxaa hor yaalla sariirta bahal weyn oo magaar ah

Waa boonballo midabkiisu yahay midooday waxaa ku jira katiin midabkiisa ahayd dahabi mana caddaan ayuu saaran yahay

Halkaan waxaa ka muuqdo fadhi guduud iyo cadaan iskugu jiro television mesha wuu yaalaa waxaa kale meesha ka muuqdo qalabka lagu jimicsado sakxada dhulkana waa cadays

Waa miis waxaa saaran ambegar oo ay ku jiraan khudaar waxaa ogyahay cadaan ah

Meshan waxa yala bahalka harmuudka saxan oo ku jira keek ama een la yirahdo ii sheg keega oo qaandho taalo qolkana waxa ku jira cake kalo qorsoon

Halkaan waxaa yaalo karaa fara badan oo ay marsadaan dumarka iyo qalin-simi waxa i saaran yahay mustaqbal ah

Waa shaati iyo midabkiis yahay buluug waxa uu ku dhex jiraa boombolo caddaan ah darbiga waa caddaan liiska waa qaxo

Waa caadado waxaa ku jira karaan waxaa ku sawiran fakaado xaaladaha midabkooda waa cagaar furka waa caddaan

Meeshaan waxaa yaalo buskud shukulaato nanac iyo saabuunta saliida

Waa laba nin oo ku fadhiyaan kuraas madow ah waxa ay wataan mastuud midna shati miis ay horyaalo

Waxaa ii muuqda arday wiilal oo wataan shatiyo jaceelle iyo sarajaala ah waana wiilal yar yar oo iskool joogaan

Waa meel maqaayad xaa fadhiya gabdho iyo wiilal fara badan waxa ay ku fadhiyaan kuraas waxaa ka ifaayo weerar jaale ah

Waa meel qol ah maxaa yeele kuraas madow iyo miisas darbiga wajaale iyo cadays

Meshan waxa yaalo bahasha loo yaqaano Armaajada ama miisaska sa u taqaaninba waxa ay ledehay midas kore laba Qaanadood taasna laba kale qanadood camal adi tana waxay ledahay tan hoose dhinacan waxay ledehay Afar qanadood Tana waxay ledahay Labo ayadana

Meeshaan waa meel beer ah waxaa ka baxay geedo farabadan waxa ay ku jiraan weerar ka waana cagaarkeeda ah

Meeshaan waa laami waxaa iskugu imaaday dad farabadan waana niman qaar wey fadhiyaan qaarna way taaganyihiin shaati ayay wataan

Meeshaan waa carwo dukaan waxaa lagu iibinayaa dhar dumarka raacyo ah oo iskafaala saaran

Waa pizza midabkiis yahay jaale oo saaran saxan

Waa masjid waxa ay wataan qamiis caddaan ah waxaa hortagan nin

Waa meel carwo ah waxaa yaalo dhar midab koodu yahay caddaan madow

Waa howl waxaa isku imaaday dad fara badan waxa ay ka kooban yihiin niman iyo naago kuraas ilmihiisa ay ku fadhiyaan

Halkaan waxaa ka muuqdo qashin tiro badan oo meel yaalo meesha waxay u eg tahay meel ay biyaha roobka maraan

Waa meel duur ah oo banaan ah waxaa ka baxaayo geeda cagaaran waana baadiyo

Meeshan waa meel makiinad ah oo weyni badan waxaa joogo nin faryaamaha oo samaynayo waxa uuna waa taas soo gudbid ah iyo shacabka caddaysi lacagaha isku jira

Waa hool waxaa iskugu imaaday niman waxa ay ku fadhiyaan kuraas cadaan ah suudaan ay wataan miis caddaan ayaa horyaalo

Miisaan waxaa yaalla baaqoli baaqo waxaa ku jiro mar guduud ah waxaana ajaalo saxan ay ku jiraan buskud iyo rooti

Waa laba wiil oo arday ah oo dharka jaallaha mid wuxuu wataa idikaareeyay wataan mid wuxuu wataa cagaar kun wuxuu wataa

Waa meel oo dukaan ah waxaa lagu gaariga oo naagaha siisaakooyinka iyo waxyaabahaas

Waa sawir xayeysiis waxaa ii muuqda gasac caano ku jiraan oo cadaan

Waa meel beer ah waxaa ii muuqda geed midabkiisa cagaar waxaa ku dhagan moska mirihiisa

Waa dabaq meel laami bii el aya marayo iyo dad

Waa meel laami ah waxaa maraayo gaarayaal iyo bajaaj guddisan gaari cadaan ayaa ii muuqda

Halkan waxaa hool waxaa yaalla kuraas iyo miisaas midabkooda yahay caddaan darbiga waxaa ku dhigaan filinjeer cadaan ah

Waa buun baro midabkiisu yahay caddaan waxaa ku jirta fanaanad midafkeedu yahay l buluug

Waa miis waxaa saaran weel saxan ah ay ku jirto khudaar iskarsan suuga ah iyo koob shaxyaalo

Waa saxan cadaan waxaa ku jira bariis waxaa kor ka saaran khudaar cagaaran

Meeshaan waxaa ku jiro arday gabdho ah gabdhaha xijabaayo wataan midabkoodana waa caddaan oo qoraayo cashir

Meeshan oo meel hool ah oo ganacsi ah waxaa mid walba ku hirgalin boor waxaa sii socota gabar wadata xijaabo

Waa qalabka laga shubtay shaaha ama cafeega oo midabkoodu yahay madow iyo pinki

Waa saxan cadaan waxaa ku jirta khudaar liin midabkeedii ay gaalo yeel khudaar kaloo cagaaran

Waa dabaq aada u dheer oo ka kooban lix biyaano oo midabkiis yahay jaalo daaqadana ay furan yihiin

Waa sawir gacan ku sameys ah waa niman saaran faras oo wataan seef waana waqtigii dowladda axmed gurey

Waa garoon waxaa jooga niman wataan fanaanado buluug dad ayaa daawanayo

Waxaa ii muuqda guri dabaq ah oo saaran caddaan ah iyo guryo kale

Waa kusheen cunto ayaa lagu karanayaa waana bur sambuus ah qof ayaa gacanta qaado kula jiro

Meeshan waa hool waxaan isugu imaadey gabdho waxa ay ku fadhiyaan ku ras guruub ah xijaab ayay wataan

Waa qol fadhi waxaa yaalla kuraas fadhi madow ah dahman ayaa ku xiran jecla ah qolka aada ayuu u qurux badan yahay waana qol aan hada ku jira camal

Meeshan waa qol waxaa ii muuqda fadhicadaan ah waxaa saaran bartiimo midooday caddaysi ah

Meshan waa dhalo ah ku jiraan qalimaan gaduud ah

Meeshaan waxaa ka muuqda sahan yar iyo unsi dabqaad ku jiro oo cad waxayna saran yihiin meel gaduud ah

Meeshan waxaa isku imaaday dad farabadan waxa ay u tageen calanka soomaaliya

Meeshaan waa qol waxaa ku xiran daahman midabkoodu yahay caddaan caddaysi

Meeshaan waxaa ka mid ah meel hool ah oo cidla ah waxay leedahay durba cadaan ah iyo shamiinta dhulka ah

Waxaa ii muuqda kacanka lagu isticmaalo tvga oo lagu sheeko game la midabkiisii yahay caddaan ah

Halkan waxaa taagan gaariyaal waaweyn oo caddaan ah waxaa xogtaagan niman wataan jaakado cagaar ah

Meeshan waxaa taalo dhalo ay ku jirto saliid cunto ku sii sawiran tahay saliid waa jalaayo

Waa meel waxaa ii muuqda waraabe afka kala hayo geed ayaa ka dambeeyay cadar oo weyn

Waa meel dugsi ah waxaa ii muuqda wiilal wataan khamiisyo cadaan guduud cimaamado guddooda madaxa ugu xiran yihiin

Waa hool waxaa iskugu imaaday gabdho farabadan waxa uu ku fadhiyaa kuraas cadaan

Meeshaan waa me esha waxaa ku yaalla daba qaado dheer waxa uu leeyahay mu k ama i c waxaa ka maxay banaanka geeda cagaaran banaanka waa barcad

Meeshaan waxaa yaalo boor wax ku sawiray bisa naf boorka kusii qoran baay pizza waa kufee biizaan wajallo

Waa ci af cayof meesha laga wado steeringkeeda waxa ay leedahay labo collood oo laga kaxeeyo oo midooday

Maxaa yeelay saxan miis ayay saaran yahay waxaa ku jira sambuus iyo buskud waxaa ag yaaladii caafi

Waa dabaq aada u dheer waxa uu ka kooban yahay toban biyaana waxa uu leeyahay daaqado midabkooda waa buluug daba qabaa jaalo

Waa qol waxaa yaal sariir madow ah waxaa saaran jawaari geesaha waxaa ka yaalo laba kun maidiin oo madow ah

waana carwoWaxaa yaalo jaakado niman ah oo gudoodii cadde iskugu jira oo meel saran

Meeshaan waa garoon kubada cagta waxa socdo wiilal banooni dheeli rabo

Ha ii muuqda dugsiyaal midabkooda yahay madow oo meel saaran oo la iibinayo miisa cadaan ay saaran yihiin

Waa waddo waxaa ii muuqday guryo waxaa ka dambeeya masaajid cadaan ah munaasi aada u dheer tahay geed tallaal cagaar ayaa ii muuqda

Waa qol waxaa yaalo kuraas iyo miis oo caddaan ah waana kuraas iyo mid qurux badan dhulka waa roob caddaan shumac yaalo

Halkaan waxaa yaalo kuraas oo ubax saaranyahay -biyo caafi